Ki dafa laaytu dafa laaytu ay joku jigeen la teh mung nyu wonn ganaw yereh bum sol wergo bi dafa weex.

Li ap kér la ñi Koy óyeh taax wirgo bi dafa baam ti janta baag ko tiim. Ñu gis itam ay garap.

Lee ab neegu julee kaye la de neegu jamu kaye yallah nukuye oyeh jaaka muge am aye basang ak lukaye leral.

Li nak ap garap la, garap ngu kawèh . Ñu gis yitam ap kér, kèr ngi kèr ru taax la.

Li ap cartoon garab la garab bi daay fag metit ak mboba bu meti.

Li nak ap lekeh la nyung koi oyeh ditakh di nyam bu nekh dafa werta khulit yi danyu baam

Lii nak ab jotaay la, ñu gis ci ne, xalé bu jigéen bi, sol yire wirgo baxa bi, mu ngi wax, lim muroo, dafa weex. Amit am soxna su jigéen ju taxaw si ganaawam.

Lee nak jaaru la jaaru baram nuge ku teek se cartoon bu njol teku yutam se kaw lal.

Lee ab nyanow la nugenku hameh se peche laffye werrgo be dafa hauhu ak se bobbe mum nak werrgo bu opu se yaramam dafa njol.

Lii nak, ab ekke la, ekke buy mandargal, bonowaas. Ekke bi nak, wergoo bi, dafa baxa.

Li ap kartungi garap la, garap ñi nak siro la, ñu geh gis am na loxo bu ko teyeh.

Li ap brembu leku kai la nyu giss si mbolo bu taku tog di leka brembi jegeh na geegi lool ngu gi gis si tam ay garabi coco.

Li nak ap berem la nyu giss si nyun fi teck heer genna ak kur leket akkit kok.

Ki nak ap xalex bu jigeen la mogi sol yereh bi mandargar wergo yu neka si mandarga Gambia mudi xonxu weex baha ak neetah.

Li aap kuer la. Kuer gu taru. Kuer gi nak negu tahh. La buntu kuer gi, wirgu bi dafa nyul. Amna Itam aye garab yii neh si buntu kuer gi.

Li ay gutu la neeti gutu gotu bu ngeka bi dafa weex busi dega dafa neteah bu mogeh dafa nuul mu deff ay ganchah wala ay fenenti yonu def si karaw.

Lii ab guttu la, guttu bi dafa def saabu, saabu ndox. Mom nak, dañge kooy jafëndekoo, ngir sangu.

Li nak ap kér la kèr ngi nak dafa baam teh pero yi dañ ko liisal .

Li ap ekela eke bu bari ay wergo wergo si beti dafa netex y ekeh bi wergo yu bari nyusi dagalu.

Lii nak, ay xéér la, xéér yu guddu, ci diwaanu wassu, ci biir reewu Gambiya. Mu di ab bërëbu cosaan, taariq, buy wane(not a wolof word) rew mi.

Li nak ap taali la nyu gis si ay auto aketit ay nit nyoi doh sen sohla giss nene aii tam amna nyu neh nitt si bir auto bi.

Li nak ap keur la nyugi woneh si kaw giss nene si am wantilater akit lampa.

Ki nak momm lenyui oyeh Mama Kandeh momm dafai dagan bati askanbi teh jot na neka sah nit ko xamneh sampa na ndendam si ay joganteh ngeti rew fi si rewe Gambia.

Li nak am berem la bu nyui tarale jigeen nyugi giss amna ap xaleh bu jigeen bu taxaw woon nyu ganaw mbopam bi mun si teck ap joku joku bu nuul.

Li nak ap netal la netali xalen bu jigeen mogi sol ap nduket bu weex mogi taki tam ay ngalam.

Li nak hoop la hoopi neteeh teh gudu lool amna aii tam ay tontorr.

Li nak ap ngosi ngosi la, dañ koy jafandiko ngir bay.

Li nak ap gutu bu ndaw la wergoh bi dafa neteh si kunerr b dafa xong khuh dang ko jefeh ndukoh pur daf ndokh

Li nak ap deeg la giss neen ay xale yu goor yu bari tiyeh kesi neew bi num ko eketi tek ko si seni mbaga nyom nak nyugi solu ay yereh yu weex.

Li jaroh la nyari jaroh bena perr jaroh yi nak jaroh yi ndeeja la weergu bi dafa baam

Lii nak, ab jotaay la, ñu gis ci, ay takkë der yu taaku lool. Ku ci neekë, mu ngi toog ngir deglu. Ñeenë ñi,d ñu taxaw.

Li ap tereh la tereh talif nyung koi oyeh gigeen gi ndow ji dikoh khatim

Li aye toutou garrap la noung ci guisse aye garrap you wouteh noung ko definitely ci amb perrong

Lee ab cartoongu garab la, garabu yuu garabe nak aye perrla nu gissne werrgo cartoon be amna lu weehe am na neeteh.

Lii amb kayettou tassum kibar la nou guess cii natalou kou fii nekon njiitou rew mouiy di yaya Jammeh guess naiy ci eda gan batou askanwi dii mama kandeh gis nen tam natal hale bu gorr bindiyi defa honx.

Li ap jaba la , jaba bu taaru . Ñu gis ci ay gutuh ahi pot yu def jàm.

Ki ap xale bu jigeen la mogi sol yereh chosan taki tam ay chaha akit petaw si loxo bi ak si mbobi momm nak dafa nuul.

Li ap kora la akit sabarr ñu gis ñaari xalèh gór kenna ki xalam kenna ki tagg.

Li daala la naari daala moi bena perr daali daali deer la wergo bi dafa hemex amit huun.

Li nak ap netal la nyu gis si ay xale giss neen si neeti xale jigeen ak neeti xale yu goor nyu si kanaw deey nyu taxaw ki si kanam dafa tog daal di kacha.

Fee nak ab berebu fajukayla nuge giss ab lal giss nen eh tamin aye swetass amna bene mag bu togke bu jegain wannju ganaw.

Lii ab kër la, kër gu taaru. Gis nay tamit, ay garab, ak ay fiil yu mbége.

Ki dafai daw momm ap jigeen la amna aii tam kinee si ganawam momit dafai daw.

Li nak deng koi teyeh karaw wala nyu koi sampa si karaw ndahteh daf koi poleh bang mu tasaru jigeen ni nyu koi jefendeko.

Bii nak ab nataal la, nataal lu xalé bu jigéen. Mu sol ci, ndokket bu taaru, sol ay jaaru, takkë caaxam ak ay lam. Ndokket bi nak, wergoo bi dafa weex.

Lii nak, ab kayiti tasum xibaar la, ñu kooy oye,"The Standard", muy bu woor bi. Gis nay ci, ab foto ambilans, gis ci itam ay, nataalu nit ñunge raañe.

Li nak ap netal la netali ndongo yu jigeen nduket yunyu sol wergo bi dafa baha yereh yu nyu jetal dafa weex ku si neka si nyom mogi tiyeh ap tereh.

Ap xalèh bu gór la, waxu'mbani yirèh bum sol wirgo bi dafa baxa. Mom nak defai wakh.

Li la ñii óyeh solomsolom, niñ ko dèf ci pan natt ko ci potu ndati ak put bu ndow.

Li ap cartoon gi garab la si ganaw ai tam nyun giss si yenen cartoon gi garab ak ay gotu yu ndaw garabi nak wergo bi dafa netex andak tuti neeteh ak lu xonxa.

Lii nak yéébaane la, yu gis ci, ay bindë ak ñaari xalé yu goor ak beenë xalé bu jigéen. Ñoo ngi kontaan lol.

Li nak aye nateh kaila si nyenenteh nateh kai ak wergoh yu uteh bu njekeh bi dafa xong khuh nyarel bi dafa bakha nyetel bi dafa neteh

Li ap kupola, kupo werr nanu kai, tekku si ap khang khuh bu melni palat

Li nak ay jumtukai la yu barri jeriñ. Ñun ci gis ap terreh bindukai ak ay nasukai. Wirgo yi ci apu moy koray, gis nen ci tam wirgo bu natax .

Li ap keyutuh tassu kai xibarr giss ti netaleh goor bunj ranj nyeh mum moi njettel korreh bileh di gap binduh yidafa xong khuh

Li ap mbubu la mbubu bi wergo bi dafa xemee am tuti xoray

Li ap jangu la barab bi ñoyeh jàmóó yalla ci ñi feteh ci jangu bi, gëm Kris ta bi.

Ki ap xalex bu jigeen la y ap takader la mogi sol bena melu bu takaderi si loxom mung si yoreh wahu kai sol eii tam ap mbahana.

Li ap mandargap dék la, ñi gis ci ñetti wirgo bu xonxu, bu wèèx, ak bu natax. Wirgo bu natax bi ap èèk garap la.

Lee nak ab kerr la kerr bu kaweh nukuye oyeh neegu taah gissnen ehtam ab buntu kerr aket aye garab yee nesewet be.

Li dalla la ñaari dalla muy benna péér, dalliyi nak yu magat la wirgo dalla yi dafa xoon.

Fi nak fa lee nyu owey deeh si jesit yi si Gambia ya giss nen si ay kesit gis nen si tam bena xale bu jigeen momm ap xonxu nopu la ki tahaw si ganawam ap xalex bu goor la.

Ki ap xalèh bu gigeen la, mom dafa xees. Mugi sol ap ndoket , ndoket bi wirgo bi dafa wèèx, lim giital wirgo bi dafa xoon.

Lii amb wottou kaye la nyungko jeffedekou way purr wot mboppou gorr ak mboppou jegueen

Li ap tali la, tali bi ñun ci gis ay Otto benna Otto bi ci kanam dafa ép ay gutuh. Gis nen fi tam ap xalèh bu gór bu sol yirèh wirgo bu wèèx ak ay garap.

Li ap natal la nyunge waneh khaleh yu goor ak gigeen nyunge tek ap khaluh si wetam munge am kupo amna tam gong ngoh bu haleh bu gigeen tok.

Lii ay Bindu kaay la bu andë ak wirgoo. Ñu gis ci wirgoo yu bëri te wooteh. Wirgoo bu ñuul, bu bulo, bu xoñxu, bu xuun, bu baxa, bu xemme, bu nétte,b nëttëx, bu angel, ak bu weex.

Li ap yeta la si marag bi nyu giss si ap ekeh boi wonex jamya bi amun si jamo mam yi.

Li ay bindi la, bindi bu njak bi wirgo bi dafa ngel bindi ñaari bi wirgo bi dafa ñuul.

Li lañee óyeh pompitèèr ap mbaytef la, ñiñ ko tek ci ap defukai bu wèèx.

Li jaru la, ñaari jaru muy benna péér, jaru yi nak, jaru yu diggi la. Barri na wirgo, wirgo bi neteh, bu xemeh ak bu xooray .

Li ap talli la, ñu gis ci ay Otto bu mak ak bu ndaw. Gis nen ci ap gigeen bu gaci dóómam gis nen ci yetam ap xalèh bu gór bu ènu.

Nyi nakk ay takk dar lan noom nakku ci nekk mu ngi yore sab fetal gaacc ko ci sambagg di dox ni jiitu ci kanam nu ngi yore ab banta ci kaw nu samp ci mandargay reewu Gambi ya.

Li lang nyoi owee amb new amb foytef la foytef bou nekh noung ko def ci cuppou bou weck

Li ap wirgo la buy mandara gal rewu Senegal. Wirgo yi ci neh moy natax, netteh ak xonxu ak wirgo bu natax bu neh ci digih bi.

Li ay bagaasu bindu Kai la, bindu Kai buci neh mugii andal liñ koy yeeteh ak tit bo bindè li ngay jafandiko ngir fompuko ñett leeñ am na ci wirgo bu xoray, wirgo bu xemeh ak wirgo bu baxa.

Li ap wergoh dakuhla wergoh bu xhong khu bu bakha ak bu wekh

Lii ab kartoñg la, kartoñg garab. Bindë yi, dafa weex, am na itam, tuuti baxa.

Li nak ap mbolo la mbolo mu taku nyu gis si xalex goor ak ay xale jigeen ku jeetu nee si kanam mogi yoreh ap banta bu nyu deff wergo reewi Gambia.

Li nak ap woto la, woto gu mak bi ñoy owéé kamion, mum nak dafa yep, yep bu diis ñu gis neh bopú bi wirgo bi dafa wèèx.

Lee nak ab tablo la tablo buye yebane lumuye yebane nak nuku mum moye (Gambia Good Market ) moye jaba bu bakh se Gambia giss nenche werrgo bu weehe ak werrgo bu neetahh.

Li nak giwu la, giwu bi lii ñoy xop yi. Xop yi dañoo tutti wirgo bi dafa natax.

Li ap tabla lah munge waneh telegram muy mandar ga bu jaffa ndekoh pur wakhtan

Linak aye ganar la nyunge giss jorom benuh ganarr nyetti danyu nyull yenen nyetti danyu khorr si bupubi munge am lu xhong khuh

Li ap daluh la daluh ye dafa am tokuh kai daluh yenak mum la nyu oyeh daluh bucks

Li nak ap gop la, li dajj Koy goobey ceb. Gop bi nak bopú bi dafa ñuul japukay bi nafa xuun.

Ni danuy julli ci seen wet ñun ci gis ab jakka bi dafa na tex amit lu weex ni nu ngi took ni noo ngi kabbar.

Li nak ap tali la, ñi gis ñiñ ci weka ay sankeh. Sankeh bu wèèx , bu baxa ak bu xooray. Ngis item ñaari xalèh lu ndaw tut tanka ñi dox ak benna gigeen bu ènu.

Li am nittali la. Nitalyu xaleh bu gigeen bu xes bu taaru mugii sol ap ndoket, ndoket bi wirgo bi dafa xuun.

Kee nak ab haleh bu goor la mum dafaye tagat yaramam nahteh muge daw femu neka moye berebou tagateh kaye yaram.

Ap rató la mum dajj Koy baleh mbalit Wala mbo bayeh ba barreh mum ngai dajaleh li nga bay.

Li ap nital la ñing ci gis ap bèy ay nehgi ñax mbarr ak ay garap. Gis nen ci yitam ap ndaw ci gigeen su taxaw gis nen ci yitam taka ndeeram.

Li ap mbedeh la gisnen si ap tankuh bu gigeen ak ap gigeen bu mak yureh siyuh palas ni munge ame kuer yu maget

Li ap yunla giss neensi ap setu auto ponuh ak autor bu takhaw si kaw makaan bi

Lii nak mboolo la, ab mboolo bu takku, ñu melni dañuy tertu, gis nay ci ay garab, gis na ñu tam ay poto.

Lii ab ekke muy mandargai kureelu b,polotic bi di "GDC".

Li nak ap keyt la keyti cemaan nyu gissi ap machine nyu weka ko si ap auto.

Li kora l la nyu gis si nyneenti kora kora bu si neka nyu werr ko si barag bi kora yi nak am na ay boom banta ak leket.

Li ap jangu la, barabu jàmóó Kai yalla ci ñi fareh ci jangu bi. Gis nen itam ay Otto ak ñaari kalee gór, gis nen itam Otto mbaj.

Li ap mandarga la bu koree ri politic bu APRC di bang joko ak NPP nyu giss si ap netalu kofi nekun ngeti reew di Yaya Jammeh.

Li ap tall la, ñgi gis ci ap seetu otto ak kit ap Otto bu am wirgo bu xonxu , ci ganaw ñi gis ci ap tapla bu netteh.

Li ap kopula kopu soow, soow bi munge tudu dolima ,dolima nyung ku bin nde bu wekh ak tuti haha kopu b amnala neteh

Li nak ap jumm jukai taral gigeen la mom dang koi deew si tonj mu am wergoh yu barri yu melni khorai ak khun

Lee ab keyetu tassu kaye hebaar la nu gisse aye bedeh yu hauhu , yu weehe ak yu heme gisse tam aye natale neet yunu ranch kuse melne Mai Ahmed Fatty , jeete reewme Adama Barrow ak talib Bensuda.

Li ap tanga lu Kai la buy jafandiko mbëj, ñu ngi sampu duyanbi ci mbëj mi.

Li ap dagu kai bante la nyu legey si bante nyukoi jaffa ndeko li nak ap dagoh kai bu nyaw la wergoh amna lu nyul ak lu khorr

Li ap janaw la ñi naw picci, mom nak dafa am wirgo bu ñuul ak bu wèèx.

Li ap jumtukai la buy andi ngalaw bu tangèh . Mom nak wirgo bi dafa wèèx ñiñ ko tek ci ap Maraj.

Ñii nak dañii tagatu ci fo mi ñoy óyeh wexa bal. Kenna ki yirèh bum sol wirgo dafa wèèx kenen ki yirèh bum sol wirgo dafa natax.

Li ap tapla la buy mandara gal jawrin jin dekka wallum ndox ak lu jém ci napó yi. Bileh Tapla gis nen ci wirgo buy mandara gal rewu Gambia.

Li nak ap terreh bui jangaleh li jám ci waluum li ñuy jafandiko nasukai yi. Terreh bi nak day jangal xalèh.

Li ap netal la netal ngeti rew mi ngeti reewi Gambia Adama Barrow momm nak mogi si kaw wotum bena loxox bi japa auto bi benen bi yeketiku.

Li nak ay masin la, masin yi ñi bayeh diko yakatee suuf ci, wala ngai jakaseh suuf ci ak angareh.

Li ap kayitu tasèkai xibar la ñiñ ci gis nitalo ngeetu rew Senegal Jomai Fay gis neh yitam bindi wirgo bi dafa xonxu.

Li nak le nyu oyeh alovera ap garab la bu ratah lool teh bari lumoi fag nyun ko def si ap defu kai bu nuul.

Iii ap netal la netali xale bu jigeen bu herer momm mogi sol ap nduket bu yaa nduket bi wergo bi dafa netex.

Li nak ap nital la, nitalu xalèh bu gigeen bu xees, mum nak dafa tóóg teklanteh ay tanka'am . Yirèh bum sol wirgo bi dafa palman.

Li ap netal la netali xale bu jigeen bu taru momm ap nduket la sol nduket bi wergo bi dafa neteah mogi taki tam ay takukai.

Li ap defukai la, defukai meew. Meew bi ñoy oyéé kawbell, defukai meew bi nak wirgo bi dafa baxa

Li ap mbolulah ap mboluh bu takku munge melni da nyuy tertu njetti rewmi nyum nyunge sul ayy nyerre yu khemeh ak yu wekh

Linak em bubah laah , bubah chossan, nyu gessi , ab wergo bu xonha, peetaw mbejen , paket ayy hoop yu wuuh.

Li ap terreh la, terreh bi wax ci walam xamxam xelat. Terreh bi ñi nekka ci njanga mu kawèh mi ño Koy jafandiko.

Li ap nital la ñi gis ci nehgu ñax ay nit yuy dabbu yorèh ganak kuur. Ap ndaw su taxaw gaci dóómam. Ak ay tottangue

Jigéen jii dafay fécce, ñii ci ganaawam, dañg koy tachu. Goor ñi da ñuy tëggë.

Li naari daala moi bena perr daala yi daali xale la nyu gis si wergo bu xoray ak lu neteh.

Li ap wirgo buy mandara gal dék la , ñu gis ci ñetti wirgo, wirgo bu xonxu, wirgo bu neteh ak wirgo bu baxa.

Lii am kayoutou tassekai kibar la mougui amb standard nyounge koi wowe bou worr bi nyoung ci guisse aye natal guisse ci tam amb bindou bou kongkou.

Li nak ñiñ ci gis ñaari nit, gór ak gigeen, gigeen bi yirèh bum sol wirgo bi dafa ñuul gór bi yirèh bum sol wirgo bi dafa natax am yi tam lu ñuul. Mugii yureh bal ci loxom di ko jox ku gigeen ki.

Lii nak ab tërre la, tërre bi nak wergoo bi dafa palmaan. Ñu gis si ay bindë, yuy wanne, kantanu Goor.

Li nak tafess la ak amna aye gaal yu wergoh yu uteh amna aye mbam ak serret kukoi dawal am tamit aye tang kug gigeen nyu yenuh ak aye khaleh yu fukh.

Li ap tontorr la, tontorr bi wirgo bi dafa xooray am tutti gel. am na yitam Xop, xop yi wirgo bi dafa natax.

Li ay jaru la. Ñaari jaru muy benna péér, jaru yi wirgo bi dafa netteh am tutti ñuul ñi tek ko ci ap darap bu wèèx.

Kii nak ab simba la, simba, gained. Si kow bop bi nak, mung si def boopu gained. Gis nay tamit ay xob, ab mboolo bu takku wër ko.

Li daala la naari daala moi bena perr daala yi nak wergo bi dafa mpam nyu koi oyeh daali budsu.

Li nak moy pencuum ndaw rewu Gambia ap nèk bu taaru tek ci dafa yatu, ci buttu bi ñiñ ci gis ap garap. Nèk bi wirgo bi dafa wèèx.

Li ap terreh la, terreh taliff muy windu nakala aduna bi wara mel. Kiko windu muy kiristina Bakakilin.

Kii ab waay la, buy ligeey ci waalum tabax. Ci ganaawam, ñung ci gis tabax bu yégagut. Mom, mu ngi sol mbubu. Wirgoo bi, dafa ñuul. Mu ngi sol mbaxana, wirgo bi dafa nétte.

Li nak ay nhaax la nhaaxi de nyu ameh hoop ak tonturr tontur yi di nyu weex am tuti lu xonxa nhaaxi nyum deh nyu neeteh.

Fi ap berembu leku kai la nyu gis si ay togu ak ay tabul ak ap mbolo bu hala taku nyom nyep di ay xonxu nopu giss nen si tam ap xeleh bu goor bu nuul.

Li ap terreh la terreh taliff , terreh bi day xaw ci mbagel. Ñu gis ci ay xop, wirgo bu xonxu ak wirgo bu palman ak bu xemeh.

Li aye dalluh la nyarri dalluh moi bena perr dalluh bi nak wergoh bi dafa bakha am tuti lu wekh

Li ap jarrula jarru luhu jarru bi nak wurgu bi dafa bam nyu teku ap darah bu wekh

Li ay koog la, ñénti koog. Benna koog bi wirgo bi dafa xoray , yenen ñaari koog yi wirgo bi dafa xemeh.

Li ay defukai la lim dèf nak mó di chereh. Mo doon ay defukai yu taaru.

Linak aye yeteh la danj ku yeteh ak banteh nyari yeteh mufi neka teyeh nyari jemmu nitt.

Li nak ap neeg la neeg bu yanga teh taru amna laal am darab bu weex ak gegenay yu weex amna aii tam ap tabul aki lampa.

Li ap terreh la, terreh lep. Bujee jangal xalèh yi buj bugee nelew. Ñu gis ci ay mala yu bari, Jan, jasit, mbunat, gaideh ak barkeleh.

Li ay dalla la, ñaari dalla muy benna péér. Dalla yi wirgo bi dafa ñuul , dalla yi nak dalla yu rèy la, am na yitam ay takku kai yu ñuul.

Li nak ap tefes la. Ñi gis ci ay gal, garabu koko ay barabu jayukai ak mbolo mu takku di dox sééni soxla.

Lii guttu la, guttu bu ndaw, wirgoo guutu bi mooy palmaan, wirgoo bi, dafa baam

Li garap la, garap bi ay péér la, pééri yi nak dañoo digih teh guddu. Am na sax peer yu jotta gèna ci garap ngi.

Lii ab ñam la, ñu def ko si ab këlë bu weex..Ñam bi nak lu bërëë ngi ci:Tamaate, kaane, ak yaapu.

Li ap khaleh bu gigeen mum dafa khereer munge sul leket puseh weeh ak sul jarrow leket amna lu xong ku

Li nak aye tontorr la akit aye khub tontorr yi wergoh bi dafa neteh khunlb yi nak dafa sew

Lii ab nasu kaay la. Ñoo go gis ab baaraamu xalé bu jigéen bu poose weh, di Kal. Wergoo bi nak, am na ay... yu ñuul. Wergoo bi, dafa baam.

Fi nak ap berembu nosu kai la gis nen si ap banni ndox bu nyui sangu gis si ay pilan garabi coco neegu naah ak ay xonxu nopu.

Li ap nital la nitalu xalèh bu gigeen bu xees mugi taxaw ci nehgam am na almor ak redo mum mugii sol mbubu, mbubu bi wirgo bi dafa wèèx.

Nyi nak danyu janguh ba wachih nyunge sul mabkhana yi manndargal sen yereh ak lunj wekuh seb bat wergoh yereh bunj sul dafa bakha.

Li ap kartungi garap la, garap bu prestamol. Garap ngi nak kartungi dafa am ñaari wirgo, wirgo bu wèèx ak bu xemeh.

Li garap la, garap bi wirgo bi dafa baam, garap bi nak ay péér la, am na sax péér bu ci jotta gèna.

Li ap kayiti tasu Kai xibarr la, ñu gis ci ay nital ay bindi yu xonxu ak kit ay bindi yu wèèx.

Bi nak moi berembu nyu def bagassu ada ak chosanu reewi Gambia nyu giss si ab ekeh si marag bi ekeh bi nak ap xalex bu jigeen la moi retan taka musurr bu baha sol ay jaaru yu weex.

Bii ahbb tali la, tali bii amna aiiy woortoh yu chi daw, woortoh bu muji bii dafa gudu, woortoh bii chi kanam bu ndaw la, amna yit aiiy keurr ak garab.

Li mbox la mugii am jurom mbox, mbox yi nak dañ koy làk ci ap firna.

Li ap nital la buy mandara gal am jatay bu amon, ni gis ci njiti rew mi ak yeneh ci ay jawrin nam, ñi tóóg ci kanam ap mboolo neh sèèn ganaw taxaw.

Nyi ay taka derr leen nyom juroomi nitt la teh de nyu tog neenti ay goor len kena ki ap jigeen la.

Ki ap xalex bu jigeen la momm dafa nuul mogi sol ap nduket nduket bu xonxu mogi tam dala si mbagam li woneh dafa am ndam.

Kii dafa feybar teudeu chi lalu aupitaal. Tangkiyi denj koh def ay karton, takeu koh ak ay taku kaye, yu weah. Morm mbubu bem sol, wergooh bi, dafa khoraye.

Li jaru la ñaari jaru muy benna péér . Jaru bi nak wirgo bi dafa am lu xonxu am yitam lu xuun.

Li ap tabax la tabax bi yega gul tabax bi nak ap neegi tax la amna garab bu neh si wedgi.